Anashaara baanjiri duu ka baanjiri laa ʒɛya diɣi tabila dikpuni ka adaka ʒɛ diɣi maa gbunni niɛma ni ni tooi kpɛ shɛli

Daani n boŋo ka paɣaba ʒi bi daguya gbuni sokam maandila o daguli ni di niŋ nyɛm ka o tooi kohi

Paɣasaribili n di diɛma ni yiɣijɛm kpatabo ka bi zaŋ di nam kparigu yɛlo ka o niŋ suhupiɛlli pam ka la n bahi o maŋa